issi keehi xelin ayfiyaassi lo''iya wolaytta wogaa leemo keettay beettees ha leemo keettay beettishinkka sohuwaarakka wolqqaama pude diccida doozzatikka beettoosona ha leemo keettay aybaappenne aybaappenne oosettiyaakkonne yootite

issi lo'iya ambban issi karetta mayyuwaa mayida asi beettees. i beettishinkka kaamiya ogiyaara haayiya issi wogga kaamee beettees ha kaamiyaa sunttai oonee?

kehippe xellin be7anawu lo77iya korinttiyaa xomppee de7iyoosan kaamiya ogiyaara issi lo77o kaamiyaa yaidda dawusu iyyookka sunttai oonee?

Dumma dumma kafuwaa qommoti eti naagettidi de'iyo sohuwan woikko piriyaa garssan baggai paallishin gituppekka amarai uttidi doosona ha kafotu sunttai olaittattuwan woigettii